Uuna Shiyenga shaNangombe yega dhenga pevi nawa , iimuna ohayi kala yina elago . Aanafaalama yayooloka ohaya longitha nduno okashina hono okugongela omwiidhi nokugu pungula. Yamwe ohaya landitha woo yiimonenemo sha shomondjato.

Meshito opuna omilonga. Opo nee aantu yavule oku taaguluka omulonga ogwo tuu ngoka yaye kombinga ndjiya ,ya kalekepo omalweendo gawo okuya kombinga huno nokuya kombinga huka yamanguluka ,ohaya kutha nduno iiti etayeyi yalako opo yavule oku endako kaya ende momeya.

Oshilongo kehe nonkalo ngwasho, shitunda kehe nohedhi yasho, atalelipo oyendji okuza kiilongo niilongo, oha yeya oku talelapo pomahala ngili nongili, pono hayadha yalongekidhilwa omahala ngokulala opo kayehamekwe kiiyamakuti yomo mahala ngili nongili.